Dͻͻ ne o bibiiri la be ba yiri davoro poͻ, kaa dͻͻ dͻͻŋ a maala boma kyԑ ka a bibiiri be o puoriŋ. A bibiiri mine arԑԑ kyԑ ka ba mine zeŋ kyԑ kaara a lԑ o naŋ maala a boma.

Pɔgeba ne dɔba la a are laŋ taaka noba ba naare ziŋ kyɛ ka ba kyɛlɛɛ are kyɛ kaa kaŋa su kpare zeɛ kaa kaŋa me sukpare doɔre.

Mui ne bɛŋɛ ka ba doge a yaŋ pɛrɛtɛ poɔ. A yaŋ gyɛlɛ, a yaŋ noɔ nɛne, a yaŋ taalea, a ŋmaa gyanlee yaŋ, a ŋma sɛvaare yaŋ,, kyɛ paa yaŋ zeɛre.

Nuba banuu la be deɛ pou ka nuba bata su kpare sɔglo kye ka ninbonyeni su kpare pelaa kye ka nuba bayi zeng kɔgri zu kye ka nuba bata a arẽ.

Tungtumo la be ba tuma zeɛ kye ka nuba bayi vɔgle zupili peɛlaa ka ninbunyeni su kpare zie kye ka ba mene meng su kpare blue.

Pɔgɔ la zeŋ dakolee zuŋ daŋa pare, kyɛ pɛgele sɔlee kyɛ biŋ rɔba peɛlaa ane rɔba buluu kyɛ biŋ koosee, ane kolepɔɔt.

Nuba bayuobo la langtaa kye ka kuriwei meng gang ka moto meng gang kye ka a poɔ kanga meng zeng kye ka bie gang ɔ zu.

Tungtumba nuba bayi la be ba tuma zeɛ kaa kanga vɔgle zupili zie kye ka kanga vɔgle zupili dɔri kye ka kanga meng eng nutuura kye ka kanga ba eng bunzaa.

Bibiiri la be die poͻ, a biŋ kaayare a ba nimitͻͻre kyԑ biŋ dԑre bie ka ba mine do zeŋ zeŋ a dԑre bie zu kyԑ ka nemboŋyeni zeŋ teŋԑ.

Pɔgba bayi la arẽ kye bing jenglee, toosi, samaani kye kaa poɔ kanga su kpare sɔglaa kye ka ba zaa bayi a le zutari sɔgla.

Bibile la gang vɔgle ne pou kye su kpare peɛlaa ka a kparoo nuuri nye eei blue.

Nuba bayi la be zuri pɔnbu zeɛ kye ka ba zaa su bunpeɛle kye ka a doɔ kanga en nimikyaan kye vɔgli zupile peɛlaa.

Bibilii banaare la ɔnnɔ kõɔ baa puo. Ka bayi taa rɔbapeɛle kyɛ ka bonyen taa rɔbabuluu. Kyɛ ka bonyen meŋ taa kuruu bokiti.

Vūū na di teŋɛ, sokpoŋ noɔre eŋɛ; a di yie ne lɔɛ. Ka lɔɛ ayi e bompeɛl, k Ka lɔɛ ayi e bompeɛl, kyɛ kaa zaa ara a di, sɔb, sɔb. Kaa yiri meŋ di sɔb, kyɛ kaa neba are a sokpɛŋ noɔre yaŋ.

Nuba banaare la zeng yiri danpoure gaaden pou ka kanga su kpare sɔglaa kye ka kanga su kpare peɛlaa kye ka ba maale maale ba zuree.

Tontonema la be ba toma zie a tona toma. Ba eɛ noba bat aba zaa gbaɛ zupili peɛle kyɛ su kpare yaayie. Ka noba ayi eŋ nimikyaara kyɛ nemboŋyeni ba eŋnimikyaara.

Tontonemɛ bayɔb naŋ be die saazu a tonetoma, a nobɛ banaare a gba zupil doɔre, kyɛ ka noba bayi a ba gba zupil, kyɛ ka nemboŋyeni a huun.

Tontonemɔ noba aanii la be ba toma zie ka noba banaare vɔgle zupildoɔre kyɛ ka noba bayi vɔgle zupilpeɛne ka noba banaare meŋ su kparsɔgne kyɛ ka noba banaare meŋ su kparpeɛne.

Kuu daga biŋee la noba ŋmaa gyilli la a kuu daga naasalba yoŋ la a are be kaŋa meŋ be la pɔgeba mine nimitɔɔreŋ.

Pͻge la zeŋe kogi zu kyԑ laapotͻpo teebole zu, kyԑ eŋ waaye zeԑ. A su kpare sͻgelaa kyԑ seԑ kuri sͻgelaa meŋ kyԑ dãã o nimitͻͻreŋ.

Pɔgba banaare la arẽ lang taa kye pɛgli laa kaa kanga le zutaraa kye ka kanga meng vɔgli zupile sɔglaa kye de ɔ nu eng ɔ noɔring.

Tontonneba noba pie la be ba toma zie ka nenboŋyeni vɔgle zupili buluu kyɛ ka noba awae meŋ vɔgle zupili peɛle kyɛ ka ba biŋ mansee buluu ba puoriŋ.

Doɔ ne ɔ bibiiri la diree bondirii ka ɔ bie kanga a suuro ɔ ba a bondirii kye ka a bondilaare zaa a e peɛle.

Dɔba bata ane poɔ bunyeni la langtaa kye ka a doɔ bunyeni su kpare sɔglaa kye ka a dɔba bayi a su kpare peɛle.

Bͻl ŋmeԑrebԑ la be ba bͻl ŋmeԑbo zie, kyԑ su kpare peԑle a seԑ kuri sͻgelͻ kyԑ ka kaŋa daana eŋ nͻͻte zeere kyԑ ka a ba kyԑlԑԑ banaŋ eŋ nͻͻte sͻgelͻ kyԑ ka ba mine zeŋ kyԑ kaara.

Dɔɔ la ziŋ kɔge sola kyɛ pɛgle kɔmpiita kyɛ su kparesɔglaa a kyɛ seɛ kpuresɔglaa meŋ.

Vuu tungtumba nuba bayi la be ba tuma zeɛ a vɔgle zupili peɛle a su kpare blue kye a waaya kanga e dɔri.

Pɔgeba ne dɔba la are laŋ taa koɔ poɔ ka kaŋa su kpare peɛli kyɛ kaa kaŋa su kpare sɔglaa kaa kaŋa e enkpoli kyɛ seɛ kuri sɔglaa.

Pɔgba ane dɔba la are laŋtaa kyɛ ka a pɔge kaŋ su kparesɔglaa. A pɔge de la boŋ buluu a eŋ o bɔge-gmane pʋɔ a wa te sigi ne o seɛ pʋɔ.